Kittulakita nga kikkirira ku kkubo erimu kino kittulakita kikozesebwa okukka okukkatira ettaka mu kkubo eribeera lirimiddwa era nga waliwo omwami ayimiridde agezaako okulagirira avuga butya bw'ayina okugivuga na wa w'ayina okuyita.

Abantu babiri bayimiridde ku lwazi wakati mu mazzi ag'ennyanja era obudde bwa kawungeezi. Obudde bulaga nti bwa kyenvu, ekiraga nti enjuba egolooba oba egwayo.

Emmeeri ennene oba ekidyeri ekinene ennyo ddala ekirabika obulungi nga kiseeyeeyeza ku mazzi ag'ennyanja ennene mu budde obw'ekiro era ekidyeri kino kirimu amataala agakyongera okulabika obulungi ennyo mu budde obw'ekiro.

Eggaali y'omukka ng'ezze, etambula ku kkubo lyayo etwale ebyamaguzi by'etisse ku kibuga ekiddako okuva ku kibuga ky'ebaddemu nebye...

Eroole ennene etisse amatooke era nga ku matooke gano kuliko n'ettundubaali erimyufu era kuliko n'abasajja basatu abayimiridde emabega w'ekiroole kino okuli amatooke nga bano balabika be bayambako okutunda amatooke gano.

Omwana omuwala asitudde endiga eri mu kkala enjeruyeru era nga ku mutwe ya kitaka. Ayimiridde mu kibangirizi ekiraga nti mu kitundu kino enkuba erwawo okutonnya era nga kirabika omwana ono ali mu mambuka ga Uganda oba nga wa mawanga agali mu mambuka ga Uganda kuba ge galimu ebitundu ebifa ebyefaananyirizaako kino, ebitundu ebirwawo okufuna enkuba. Y'ensonga lwaki wasangibwayo omuddo mutonotono oba n'emiti emitonotono nga gyesuddesudde n'omuddo ogukaze ennyo.

Enkima etudde waggulu ku muti era nga yeekutte bulungi ereme kugwa era nga yeesigamye ku sayidi endala esobole okubaako by'erengera oludda luli kirabika ebyali bigisanyusa okutunuulira.

Amasaᵑᵑanzira amanene ag'enguudo ennya ennene awamu n'obuguudo obulala obutonotono busatu obuva ku nguudo zino ennene era ku mabbali g'amasaᵑᵑanzira gano waliwo amayumba ag'enjawulo amayumba ag'amaka awamu n'amayumba ag'okkoleramu emirimu.

Omuzinga gw'enjuki nga zigezaako okuba nti zinuuna omubisi mu kiyumba kyazo era ku mabbali g'omuzinga guno kuliko obubaawo ekiraga nti gwazimbibwa bulungi nnyo era ng'omuntu ye yaguzimba era ng'omubisi guno alabika aguggyamu nga gwa kkola gwakumukolera ku nsimbi. Ku mabbali g'omubisi ge muzinga guno waliwo obumuli obwakulayo obuli mu langi eya kakobe ne kiragala.

Omwami omuzungu ayimiridde ku lubalama lw'ennyanja ku lwazi. Ayambadde akapale akampi n'obusiripa awamu ne t-shirt eya bbulaaka era akutte akaggo mmukono gwe ogwa ddyo.

Ebibatu bibiri bikutte empeke za kasooli akola obuberenge era ebirala bibiri bibisseeko waggulu ku bibatu ebibiri ebikutte obuberenge.

Entulege ssatu ziyimiridde mu kifo ekirundirwamu ebisolo. Kiyina omuddo ogwa ogwengereredde olw'omusana ogwaka mu kifo kino era mulimu n'emiti egyesudde amabanga awamu n'obusozi obutonotono obulabisa ekifo kino obulungi.

Abaana abato bataano nga bava ku mugga era nga bayita mu kakubo akatono akaliraanye ennimiro bbiri, ku ludda luli ne ku ludda luno. Abaana abasatu abaana abana abawala beetisse ebidomola ku mitwe gyabwe era ng'omulenzi ye ekidomola ekikye akisibye ku ggaali eya maanyigaakifuba asobole okukisindika ate akitwale eka.

Ekibira ekinene enyo nnyini ddala era nga kirimu ekkubo wakati, ku ludda luli waliyo ekibira ekirimu amayumba abiri ne ku ludda luno, era ng'amayumba ago galabika agasulamu y'akuuma kibira kino kuba kirabika nga ekibira kisimbe busimbi nga si kibira kya kyemeza era nga kirimu n'ensozi ezongera okulabisa ekifo kino obulungi.

Omukyala n'omwana we oba maama ne muwala we bazze okugulako ebintu mwanattu nno mu katale omwana ne yeeronderayo eppeera tasubwa ye ne yeefunirayo eppeera kuba ye lye lisinze ommutwala newankubadde nti beetaaga ebintu ebirala ebiriwo nga wootammeroni, amu ee obutungulu, amandaazi, ennyaanya, emicungwa n'ebirala bingi bye bandyetaaze oboolyawo okwetwalirako ewaka okuva mu katale kano.